Yevu aɖewo va kuteƒe. Ameyi si ƒe nugbe ƒe kuteƒe wova la le aɖaka me le ye hele yevua ƒe ŋkume. Yevuawo do awu amadede vovowo.

Edzo bi eŋu dɔwɔƒe le dukɔ aɖe me, edzo la bi eŋu siawo ale gbegbe be glasi si nɔna wo ŋuti kura gɔ hã, megale dzedzem le geɖe ŋuti o.

ametsitsi ɖeka aɖe tsɔ akɔ anyi hele aɖaŋu ɖem tso dziɖegbe kaɖi ŋtsi e vɔtik gowo le egbɔ ɖevi vovovowo siwo dó awu amadede vovovowo la eɖo tsatsitre eye eɖowo hã nɔ anyigbã le ametsitsi sia kpɔm

Ame abe atɔ ene la, le seƒoƒo vovowo ɖe asi wo me atɔwo katã do asiwui ke ame ɖeka si do awu gbemumu la tsɔ akɔ ɖe nu si me seƒoƒo la le al dzi kɔ abɔ wɔm eve kɔ da ɖe dzi.

Nuɖuɖu aɖe si woɖa eye maka le edzi, sabala le edzi, koklozi abladzotɔtɔe kple amagbe si woɖuna le nuɖuɖu sia dzi eye wole enu ʋi aɖe dzi.

Dzotsitsidɔwɔƒeh aɖe le aɖaŋu ɖem tso woƒe dzotsidɔwɔnu aɖe ŋu. ame eve le dɔwɔnu sia ɖe asi eye ame ɖeka le atsitre ɖe woogbɔ ɖa ke woɖɔ kuku ʋi.

Ɖevi aɖewo kple ametsitsi aɖewo siwo nye ame atɔ̃ ene la, le hatsotso me le zɔzɔm. Eɖevi ɖeka do awu gbemumu eye eve do awu ʋiii. Wolé bagi vovo ɖe asi.

ɖevi aɖewo wole egli aɖe ŋtsi wodó awu amadede vovovowo e wonɔ gakpo aɖe dzi le eglia nutsi ke ɖevi siawo le edzeɖom kple wonɔnoewo